tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issifetetthan attumati eqqidi uddulan caddishe dizayssaninne eqqidi dizayssa xeellashe daysse

tani ha7i beyafe dizay aaze dizayssa gidikko cora asati essifetethan uttidi dizayssanne izeta sinthenka haaththe dizayssa ta ha7i xeellays

Tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey komputereppe woxate nayta tamarsizayssa tani ha7i bea'she days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidekko bazzo biitta bolla cora asati oyde bolla utti dizayssa xeellays

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife katha keeththan uttidi dizayssanne izi tikka macara attumara gididayssa xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko dere cibati issifetethan masqala bonchanas issife shiiqidayssa tani ha7i be ashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze kizayssa gidikko issife modatati shiiqidi gammo afila may7di dizayssanne ofa ettizayssa ha7i tani be ashe gays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora asati cilila maata bolla uttidi dizayssa xeellaysa

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidekko keehi malaliza cilila bessan tophiya bandaray dhoqo giidi tokketidayssa ha'i tani xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko keehi malaliza maatara keesettida keeththeme wulazi xawula gididayssa xeellays.

tani ha7i xeelashe gizay aaze gizayssa gedikko cora asati issifetethan gididi ba kushin waraqeta oykkidayssa xeellays

Ha itani be ashe dizay aaza gizayssa gidikko heedzdzu woga cimati isipetethan guuferanne maatara oykkidi boncho eqqidayssa be ashe daysse.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza katama giddun keehi woga gidida keeththananne iza lanqenka cora mithati ekkidi hekkidi dizayssa xeellashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaze dizayssa gidikko keehi cora gidida asay booththa mayo maydi uttidayssa ha7i beays

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gita keeththe giddo cora asati uttiti haasayishe dizayssa xeellashe dayss

Ha itani be ashe dizay aaze kizayssa gidekko cora asati issife shiiqidi dizayssanne isi ta zokko bagkaraga qas makinay eqqidi dizayssa ha itani beashe daysse.

tani ha7i be7ashi dizay aaze gizayssa gidikko keehi malaliza macati issife zoretizayssanne haasayizayssa tani ha7i be7ashe dayis

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife gammo afila mayidi uttidayssa tani ha7i be7ashe days.

tani ha7i be ashe dizay haaze dizayssa dudikko nam7u macati shuchcha achchen eqqidi dizayssanne ize tikkan shuchchawa do7ethi xeellishe dizayssa be ashe days

tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keehi babisiza wora giddo issi merame duossay heenippe ha woxxizayssanne izanakka hara do7ay kodish dizayssa tani ha7i beashe daysse

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko keehi wogga shuchchafe medhetidayssa xeelos lo7izayssa xeellashe days

Tani ha'i beyizay aaze gizayssa gidikko issi wogga gita shuchcha garsan coro asati yanxila oykkidi uttidi dizayssa be ashe days

ha7itani be ashe dizay aaze dizayssa gidikko issi bolo dichiza yenaqa macchanay tamareso gidden kaizayssanne borsa dezokko bayidayssa ha itani be ashe daysse

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko macati issibetethan uttidi ooso kuuthizayssanne izatikka miicishe dizayssa be ashe dayssa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gitikko issi keeththa girdo issi mala may7o maydi ka iza naytanne issi moga ase xeellashe days

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko issi oge bolla asati uttidi tukke uyizayssa xeellayssa.

Tani ha'i be ashe dizay aazay dizayssa gidikko kashe nayti hessafetetha shiiqidi kaayishe miicishe izeti dizayssa tani ha'i beashe dayis.

hee tani ha7i xeellashe dizay aase dizayssa gidikko issi malala geelona aya injera okkizayssanne izakka tama eethashe dizayssa xeellayssa

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe michisiza aawaranne naara issife dizayssa ha'i tani xeellays

ha7i tani be ashe dizayaaze gizayssa gidekko kashe madanayti issife darbadare mayedi wiiqetidi ka7izayssa tani be ashe daes

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko si adde eqqidi dizayssa izikka gammo may'o maydi dizayssa xeellashe days.

ha7i tani be asho dizay haazey gizayssa gidikko heedzdzu macamayti issife denba bolla uttidi mabayle xeellizayssanne izatikka kehife ufayettidayssa beasho dayssa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko isifetethan majanayti shiikidi eqqidi dizayssanne izitikka botha may7o mayidi dizayssa tani ha7i xeellashe dayssa

ha i tani be ashe dizay haaze gizayssa gitikko issi kiihi wogga gitida shuchchafe medhettida issi wogga gisha be ashe dayis

ha'i tani be'ashe dizay aaze gizayssa giidikko issi macasiya beso adde kushe mecisizayssa ha'i be'ashe days

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gedikko issi safeda bolla guutha saanera uttida kathi xeellays

ha7i tani be ashe dizay aazi gizayssa gidikko keehi malanizayssa kushe moosanchati dathi daddizayssa be ashe days

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa itikko qancettida ashoy xarphe bolla dizayssa tani ha'i be ashe days

Tani ha,i xeellashe gizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa asati issi gotethan boththa may,o maydayssa xeellays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa dudikko nam7u attomaranne issi macara issifetethan ekkidi dizayssanne potha may7o maydi dizayssa xeellashe dayss.

tani ha7i be ashe dizay aaze dizayssa gidikko issi tamay gade bollafe salo bizayssanne iza xeera bagganka woxe gidida miishe dizayssa beashe dayss

tani ha7i be,ashe dizay aaze gizayssa gidikko nukawo doktor abi haamidey kare asara eqqidi dizayssa tani ha7i beays

tani ha7i xeellashe dizay aaziy gizayssa gidikko issi woggadey uttidi dizayssanne iza lanqe ka keehi daro gidida xuufe xaafeti dizayssa xeellashe days

tani ha'i be'ashe dizay aze gizayssa gidikko keehi wogga gidida addey eqqedi haasayizayssa tani ha'i be'ashe days

tani a7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidekko keehi cora asati wokka keethe garsen ekkidi dizayssa haitani xeellays

ha7i tani beyashe dizay aazay gizayssa gidikko keehi cora asati issibetethan shiigidi dizayssa ha7i tani xeellays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidekko issi mandara giddo keehippe daro gidida tamay eexxishe dizayssa tani ha7i be6ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze ekkizayssa gidikko keehippe muchisiza issi inda gashe naa oykkada dizayssa xeellashe dayss

issi paantha addey kushe mooyay dizayssi ekkiti haasayishe dizayssanne izikka keeppe malalizayssa xeellashe days

Ha7i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa goda bolla keehi daro gidida mabaraate shubeti issifetethan heni ha heni ha qaxxaretidi dizayssa be ashe dayss.

ha7i tani xeellashe dizay aazze gizayssa gidikko cora asati wogga dunkkane giddon issipetethan eqqidi haasayishe dizayssa ha7i tani xeellays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu attumati issife dizayssanne nam7ati qasseka eqqidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i be'ash dizay aasi kizayssa gidikko oorath madhetiza magurate pooleta istifetethan ekkidayssa piash deesse

tani ha7i beashe dizay aaza gizayssa gidikko cora asati isifedethan gititi ooththo ooththizayssa tani beashe days

Ha'i tani be'ashe dizay azze gizayssa gidikko mobayle giddon keehi daro getida xoofe xaafettidayssa tani ha7i beays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gashe nayti issifetethan ka7izayssanne guppizayssa ha7i tani izeta xeellashe days.

Hay tanu be7ashe dizay aaze kizayssa gidikko issi cima aaya ufayettada mubayle haasayizayssanne benaqala a koothada iza oykkidayssa xeellashe dayssa.

tani ha'i be'ashe dizay aze gizayssa gidikko dhale shammizayssanne bayzizayssa warqete kushen oyiqeti dizayssa xeellays

taniya i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi mudaro gidida bira paydota issibetethan dizayta taniya i beays

Tani ha'i xeellashe dizay aazye dizayssa gidikko issi wara issi mubaylefe ke iza waraqetenne cora sofeta xeellashe dayes.

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora pooliseti issifetethan uttidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

Iistaaetani ha7i be ashe dizay aazey kizayssa gedikko daro foodiseti zo7o may7o may7di ekedi dizayssa be ashe days.

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gitikko issi addezi ekkidi haasayizayssanne iza sinthe baggarakka qasse komputere dizayssa beays.

tani ha7i be ashe gizay aazay gizayssa gidikko keehi denbattida biitta bolla wogga lo7iza tamareso hooqera dizayssa be ashe dayss

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7eza cora keeththata issibetethan dizay ta ha7i tani be'ashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bitakitstaane gelthiza wogga wulaza xeellashe days qasseka cora mithati beta lanqen dizayssa xeellays.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetethar tophia bandara oykkidi guppizayssa ha7i tani izeta be7ays.

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi asa keeththay keehippe lo7izayssanne malalizayssa usappe dalga gididayssa xeellashe

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gitikko keehi lo7iza katama giddo wogga fooqe keexxettidi dizayssanne izikka keehi lo7izayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko asi katama bolla keehid lo7iza bootha keeththe dizayssanne diza garsanka qorqoroy diretti dayssa xeellayse

Ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u kare asataranne issi nu dere topheya asera eqqidi dizayssa xeellays.

Ha'i tani be'eshe dizay aze gizayssa gidikko issi adussa ooraththi keexxettida keeththe tani ha'i be'ashshe de'ays

tani ha7i beyashe dizay aazay kiikko oorath keexettida keehippe lo7isa keeththe aduse gidi dayssa ha7i tani xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ooratha ootettiza kaami ogenne iza lanqenka cora keeththata xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga katama giddo cora makinatinne pooqe keeththati dizayssa iza tagarsenka mithati dizayssa ha itani xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko cora asati sifetethan kaame oge bolla eqqidi soretizayssanne haasayizayssa xeellashe days.

tani ha7i be ashe dizay aaazaye gizayssa gidikko keehi lo7idayssa booththa qalame ti ettidayssa issi keeththe giddo be ashe dayssa

ha7i tani be ashe dizay haazay gizayssa gidikko kiei lo7iza mogga keeththa garsan haaththe pude son gizayssa beashe days

Haitani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko coara asati issifetethan kayishenne miicishe dizayssa xeellays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora attuma nayti issifetethan gididi kushe ooso wothizayssa xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi pooqe karsan cora guutha keeththeti dizayssanne qizetikka keehi gal7idayssa be ashe dayss

Tani ha7i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko cora asati sifetethan baranda giddon uttidi haasayishe zoretishe dizayssa xeellashe dayssa

Tani ha7i be7ashe dizay paaze gizayssa gidikko issi cima aaya honqa hospitaale yaada be ayppe betizayssanne ootha matala kullonta dizayssa be7ashe dayse.

Tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko isse attomanay ogin kundin macanaya izana maadashe dizayssa beyays

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi wogga gidida addey gammo afila maydi dizayssa xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi naiya qeeri kashe gidida naa pudetha kulo kaassishin xeellashe dayss

ha7i tani xeellizay aaze gizayssa gidikko issi gashe macanay eqqada ezaykko ezigashe dizayssa xeellashe dayssa

tani ha7i xeellashe dizay aazey dizayssa gidikko suutha keeththa giddo daro asati issifetethan uttidi dizayssanne izatikka suuthi imishe dizayssa xeellashe dayssa

tani ha7i eelashe dizay aaze gizayssa gitikko issi paanhadey eqqidi haasayizayssanne fekurshen mobayle ekkizayssa xeellay

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththe giddo nam'o asati uttidi komputerera xuufe xaafizayssa xeellayssa

ha'i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko hospitaale hiithe oorath medhetidayssa ha'i tani daro be'ashe dayys

Tani ha'i xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi xeena keella giddon cora asati eqqidi issi arganchiyo aasay isishe dizayssa xeellashe daysa.

ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ichachu attumati issippe siiqon eqqidi dizayssa xeellays.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogikka keehippe malaliza adde uttidi komputeren xuufe xaafizayssa ha7i tani xeellashe de7ayis.

Ha'i tani xeellashe dizay aazey kizayssa gidikko keehi dalga gidida dhale keeththan cora asati eqqidi issibetetha dizayssa xeellashe dayys

tani ha7i heyssan xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko issi keeheppe lo7iza macaya posta karde oykka dizayssa xeellashe days

Ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cura asati esifetethan shiiqidi sibsebe ooththizayssa ha7i xeellashe day.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kare asta asati kareppe yiidi harganchota ayfe shooqizayssa xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko cora asati issipe gididi issi naas may7o immizayssa xeellays

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cura asati issibetethan ooththo xeellashe dayse

Tani ha'i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan bididi chiginne tokkizayssa tani ha'i xeellashe days

Tani ha7i biyashe dizay aazey kizayssa kidikke heethu hattumaranne issi machara denba bolla ekedi izati zoretishi dizayssa tani ha7i beyashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aazae gizayssa gidikko cora asati issipetethan ekkiti haasayishe dizayssa tani ha7i izeta xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza katama giddon cora pooqeti issifetethan eqqidi dizayssanne izatikka keehi malalizayssa xeellashe dayssa

Tani ha7i be ashe disay aaze gizayssa gidikko cora asati sifetethan ekkidi dizayssannine izetekka gammo may7o may7di dizayssa be ashe dayss

ha'i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora asati isibetethan shiiqidayssanne kushe baqqishe dizayssa beyayisse

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa osanchay ooratha keeththa keexizayssanne izikka ba kushan mithata oykkidi dizayssa xeellashe days

Tani ha'i be'ash dizay haaze gizayssa gidikko issi keeththa banqen diza kashe keeththi achchen totale karen xeellashe days.

Tani hai be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi bazzo biitta bolla oorath keesettiza keeththey dizayssanne booketida biitta xeenlashi days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga adey eqqidi dizayssanne izikka issi miishe haasayishe dizayssa tani ha7i beyashe days

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati isifetethan shiiqidayssa ha7itani izeta xeellashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi aaku gidida mithati issifetethan wora giddo dizayssanne izita giddoka maburaate mithay eqqidi dizayssa xeellashe days.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi bazzo biitta bolla issi attomalay eqqidi dizayssanne iza lanqenka guutha boohe dizayssa xeellashede.

tani ha'i be'ashe dizay aaze gezayssa gidikko si mandara giddo diza nam'u keeththetanne izeta gaxanka cora mithati sifetetha dizayssa be'ashe days

Ha'i tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey bazo bolla eqqidayssanne iza lanqenka aadhdhidi aadhidi miiththate dizayssa beyayss

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayissa gidikko kuttoti galas gallasi awu bolla ke'ishe ho'iza sohaza tani ha'i be'ashe dayis

ha7i tan xeellashe dizay haage kizayssa gidikko keehi cora gidida nayti issife hijimettidi eqqidi dizayssa xeellayssa

Tani ha7i xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko oorathi keexetti wurida keethey keeehippe malalizayssanne iza lanqqnkka oorathi tikettida mithata xeellash days.

tani ha7i xeellashe dizay aazie dizayssa gedikko kaamerara bollan dishin asaza garsen dizayssa xeellishe dizayssa xeellaysa

Ha7i tani be ashe dizay haazay kizayssa gitikko keehi dalga keettze giddo issi macay wottada haasa ashe dizayssa be ashe daysse.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa giddo pirdese oydey dizayssanne xarpe dizayssa xeellayssa

ha7i tani be ashe dizay aaze dizayssa gitikko issi wogga adde waraqeta oykkidi haasayish dizayssa xeellays

tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko oorath modhetida firde keeththa oyde be'ashe ha'i days

tani ha7i xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko daro qoshashati issibetethan shiiqidi dizayssa makinay demthishin ha7i xeellashe dayss

Tani ha7i be ashe dizay aazay ekkizayssa gidikko issi kaame oge bolla iita ta tokki biza kaame dizayssa beashe dayss.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi katama geeshshizayssa xeellashe days.

haitani be ashe dayaaze dizayssa gidikko cora macati isifetethan oge geeshshizayssanne izatikka be ho7en qoobe qoobidi dizayssa ha7itani be ashe daysse

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issibetethan dhumara eqqidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kaame oge bolla asati geesho geeshizayssanne haasayishe dizayssa xeella sheedays

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetethan eqidi dizayssanne katama izatikka geeshshise issife dizayssa a7itani xeellashe days

tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidekko issi kaami oge bolla kare keehi daro gidida hiita miisheta tokkidi bizayssa beyayss

Tani ha'i xeellashe dizay aaze kizayssa gidekko cura gidida asati issifetethan kaame oge pittishe dizayssa be ashedays.

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko ooratha yida tophiya digital motoqiyay issi attomay keesesidi dizayssa be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazey dizayssa gidikku issi asi eb kushin mobayle oykkidayssanne izikka mobaylez giddon xuufe xeellishe dizayssa tani ha7i beyashe days

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan guppizayssaynne kaayizayssa miicizayssa xeellashe dayssa

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey oyde bolla utti dizayssaninne ize lanqenka fayida matawaqay dizayssa xeellashe dayss

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan eqqidi dizayssanne siiqon eqqidayssa xeellays.

ha7i tani xeellashe dizay aaze gidayssa gidikko cora asati issi bolla waraqeta oykkiti eqqidayssa tani ha7i beyashe dayss

tani ha'i be'ashe dizay aazey gizayssa gidikko cora asati issifetethan issi wogga keeththa giddo uttidi haasa'ishe dizayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aazay gizayssa girikko mangiste ootanchatian issife eqqidi issi mishe hezgishe dizayssa xeellays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bilxiginna partey gizayssa asazi qaasetishe dizayssa xeellaysa

tani ha'i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko keehi cora gidida asati wogolo bolla uttidi bizayssa ha'i beyashe days.

Tani ha"i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife shiqidi topheya bandara xeelishe dizayssa beays

tani ha7i be ashe dizay aazay gizayssa gidikko keehippe malaliza muslime maciya eqqadanne haasashe dizayssa tani ha7i beashe dayes

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati macanne attuma gididi issife shiiqidi dizayssa xeellaysa

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko issi xaraphe bolla maxaafati issibitethan shiiqidi dizayssanne guye baggara tophiya bandaray dizayssa xeellashe days

ha7i tani be'ashi dizay aaze gizayssa gedikko cora asati sifetethan shiiqii dizayssanne hesetikka gammo may7o waayedi dizayssa tani ha7i xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi musilime machaa uttidayssanne izakka issi miishe xeellashe dizayssa beyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko coro asakki issifetethan oorati keexotiza keethtachin eqqedi dizayssa xeellayss

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asatti hasaya haasayizayssanne zoretishe dizayssa xeellashe deys.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati isifetethan issi keeththa garsen hamuttishinne haasayish dizayssa ha'i tani xeellashe days

Issi wogga adde madraake bolla eqqiti haasayizayssanne iza simixenka cura mayketi eqqiti dizayssa tani ha'i he ashe daessa.

Tani ha'i beaash dizay haazay gizayssa gedekko nam'u addaranne indira ekkidi dizayssanne hizeta guyen tophe panduray dizayssa beayss.

tani ha7i xeellashe dizay cora asati issipetethan eqqidayssenne missay issa bolchidayssa ha7i tani hayssan xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora pooliseti issifetethan wogga keeththe giddo uttidi dizayssa xeellays

Tani a7i xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko issi pooliseranne issi addezara haasayishe dizayssa xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidekko keehippe cora gidida asati issifetethan shiiqidi zoretizayssa ha7i tani xeellashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi poolise ades issi poolises gaabe mayizishe be'ashe days.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko chora asati issi petethan issi wogga keeththe giddo uttidi haasayishe dizayssa xeellashe day

tani ha7i xeellashe gizay aaze gizayssa gidikko issi wogga adde dayse gammo afila pe qoodhen saaxidayssa xeellays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa ki dikko keehi cora gidida tophiya serawuteti issifetethan dizayssa xeellays

tani ha7i be ashe dizay aaze dizayssa gidikko cora asati issifetethan issi keeththe giddo uttidi dizayssanne izata giddokka pooliseti dizayssa be ashe ha7i days

tani ha7i xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko shora asati fisifetethan shinqidi da gorqanxizayssanne izata giddoka pooliseti dizayssa we ashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko keehippe daro gidida pooliseti issife eqqidi dizayssanne izetikka siiqon eqqidayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora pooliseti hissifetethan shiiqidi uttidayssa xeellashe days

tani ha7i bayizay haaze gizayssa gidikko keehi cora gidida pooliseti kaami bolla lamba caanidi bizayssa ha7i tani geyays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ooratha diida matha kootheta corate issibetethan shiiqidi dizayssa xeellashe days

ha7i tani biyashadisay haazeti dizayssa hakidikko cora asati issi fetethan issi dunkan giddo gammu afila mayji dizayssa biyashe daysse

Tani ha'i xelashe dizay aze gizaysa gidiko kehi woga gidida adey manaxire athidi eqidi dizaysa ha'i be'ays

tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko issife cua asati eqqidi haasayizayssanne zoretizayssa tani ha7i hayssan be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey eqqidi dizayssanne iza zokko bakarakka topheya wandaray dhoqu giidi dizayssa xeellashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifeteththan gididi denban bolla heni haa laalettidi barzafe tokkishshe dizayssa xeellashe days

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kari asaranne issi tophia dere maca issi petethan uttidi zoretizayssa xeellashe dayas

tani ha7i be ashe dizayhaaze gizayssa gidikko coro asati issife ekkidi dizayssanne izeta guye baggarakka qasse tophiya bandaray dizayssa be7ays

Tani ha7i xeellashe dizay aazee dizayssa gidikko cora asati sifetethen ekkidi haasayishe dizayssa xeellashe dayss.

Tani ha7i be ashe dizay haaza gizayssa gedikko keehi daro gidida asati issifetethan uttidinne shiiqidi kaa7izayssa tani ha7i beyays

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko cora asati issifetethan uttidi shiiqidi dizayssa eays.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issife tethan gammo afila mayti dizayssa xeellashe days ha7i ubbatekka xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetethan gammo dunguza may7di tophphiya bayndira oykkidi dizayssa be7ashe days

Ha7i tani be ashe dizay aaze kizayssa gidikko kare asati issifetethan heqqidi zoretishe dizayssa tani ha7i dizeta beashe dayys.

ha7i tani xeellashe dizay aaziy gizayssa gidikko buro keexettiza keeththe geddo macati issipetethan shiiqidi tukke uyizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan maata bolla uttidi dizayssanne iza tanaka eqqida asati haasaysishe dizayssa xeellashe daa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora macati sifetethan ekkidayssanne ize tikka be deremayo may7idayssa xeellashe days

Tani ha'i be'ashe dizay aaze gizayssa gitikko issi attuma wogga addey eqqidi dizayssanne izikka ba kushen maykirofoone oyqidi aasayishe dizayssa xeellashe dayesa.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko nam7u bahile cimati issife guufe oyqqidi dizayssa xeellays.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi malaliza paanthi addenay eqqidi dizayssa xeellays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze izayssa hidikko issi addezi issi addezana salamta immishe dizayssa xeellays.

tani ha7i be'ashe dizay haaze gizayssa gidikko issi tamareso lanqen sa7ate athidi cora tawareti issifetethan eqqidi dizayssa xeellashe days

ha itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kaame oge bolla kaame eqqidi dishininne kaameza giddo asati gelanas gizayssa xeellashe daysse

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi bazzo tamareso bolla nayti karen uttidi timirte tamarizayssa ha7i tani xeellays

Ha'i tani xeellashi dizay haazay gizayssa gidikko keehi cora gidida asati sifedethan gaammo may7o may7di emithizayssa xeella shidays

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko telebiine giddon kowaasaka iza asata beyidi ufayettiza asata tani ha7i be ashe dayss

tani ha7i xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko chora asati sifetethan uttidi ushsha uyizayssanne ka7ishe dizayssa ha7i tani beyashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko issi macasiya eqqada hasayizayssanne izi gu'erakka cilila miisheti dizayssa beays

Ha'i tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi cora gidida asati kaame oge bolla booththi maydi dizayssa be'ashe days.

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keeji tamareti issipe kifile giddo uttedi tamarizayssa xellays

Ha.i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi indiya tukke pentisizayssanne izi lanqenka daro asati dizayssa xeellashe dayssa.

haitani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko issi macasaya suuqe giddo eqqada tokke pagizayssa ha itani xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay haase gizayssa gidikko issi kaame ego bolla biza kaamey keehippe lo7izayssanne zo7o gididayssa xeellays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macasiya eqqada hasayizayssanne izi sinthosonka daro maykrapooleti ekkidi dizayssa ha7i tani xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macanaya tukke wentizayssanne izi lanqenka asati uttidayssa xeella

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko talebisine giddon kowaase kasay ka7ettizayssanne telebisinezapfe lanqen gididi asati kowaaseza issibetethan xeellizayssa be ashe days

Ha'itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati isifetethan shiiqidi kowaase kaassa izeti beyizayssa ha'itan beyashedays.

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan ooratha medhetteza kaame oge bolla eqidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i seellashe dizay aase gizayssa gidikko cora asati issife maske aththidi shiiqidi dizayssa seellays

Haitani xeellashe dizay haaze gizayssa gidikko cora rasati issifetetizan uttidi waraqeta xeellizayssanne issay issara haasayizayssa xeellashe days.

Tani ha'i xeellashe dizay haazay gizayssa gedikko cora asati wura giddon uttidi dizayssanne izi tanakka issi indiya eqqada tamarsizayssa ha'i tani xeellays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi paantha adde ba kushe qalam'idi ekkidayssanne izikka bahile may'o may'dayssa xeellashe days

tani ha'i be'ashe dizay aazey gizayssa gidikko keehi lo'iza bessan issi malalo attomanay eqqidi dizayssa tani ha'i be'ashe dayssa

Tani ha7i be ashi dizay haaze gizayssa gidikko keehi malaliza chilila bessa giddon diza guutha keeththe tani ha7i be7ashe dayis

tani ha7i xelashe dizay aaze gizayssa gedikko shoorefe keidi awa kayiza haylashota biyashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko guutha woora giddon keexxettera keeththenne iza lanqenka maatati dizayssa xeellays.

ha7i tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u leelashe attuma nayti booththa may7o mayidayssa be'ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati isifetethan eqqidi dizayssanne baggatakka idimetidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko keehipphe malaliza machanaya gammo afila may7a dizayssa be7ashe dayss

tani ha7i be'ashe dizay aazey dizayssa bidikko issi ishanne issi micha idimettidi dizayssa izatikka miicishe dizayssa xeellashe dayes

Tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko issi karegebe attumay ichu di dizayssanne muchizayssa beashe dayssa.

Tani ha7i be ashe dizay phaaze gizayssa getekko cora asati isifetethan gididi shigineta tokkizayssa xeellays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issipetethan uttidinne eqqidi ooso ooththishe dizayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa kedikko issi majasiya morca karde halanas yaada desunthi xaafishin xeellays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora nayti issipetethan payda ade matawuqiya kessana yidayssa be7ashe ha7i tani days.

Ia itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi indiya maskootera eqqada gaaththan diza asatas karde immizayssanne micashe dizayssa xeellays.

Ha'i tani xeellashe dizay aaze gizayssa midikko keehi daro gidida nayti issife shigidi payda matoqia kesizayssa xeellays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko dora asati issifetethan banke keeththa wula bolla uttidi dizayssa xeellashe days.

tani ha7i be'iashe dizay aaze giikko tophiya mirca karde halanas shiikidi diza asata tani be'ashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko mirca halana asati issibetethan shiiqidayssanne izatanka dotor xilahune dizayssa xeellashe days.

Ha itani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko keehi cora asati essifetethan ekkidi dizayssa ha7i xeellashe dayse.

tani ha7i be7ashi dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora tamareti issipetethan dizayssanne yancila oykkidi eqqidayssa be7ays

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gedikko cora attuma naytti kuwaase ka'idi xoonidi ufayetizayssa xeellashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u cugati kuwase issipe dhiqishe ka7izayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze mizayssa gitikko arbamincee kowaase kaa7iza nayte issifetethan kowaase nam7u cugan gididi kaa7izayssa xeellashea.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora attuma nayti essipe kuwase paalamettana gizayssa xeellays

Tani ha7i peashe dizay aazay gizayssa gidikko kihi cora gididanayti cugan jugan gidedi kowaaseka izayssa dipheashe dayss.

Tani ha7i beyashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u attomanayti kowaase ka ishin a7i xeellashe days qasseka izeta xeelliza cora asatikka dizayssa xeellashe days

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan be xoonidi demmida wanca rokkisti oykkidayssa xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga kowaase kaassa bessanne lanqazanka cora asati issifetethan dizayssa xeellashe dayss

Tani ha7i be7ashe dizay aaze izayssa gidikko attuma nayti sepetethan shiiqidi kowaase kaa7ana denba giddo dizayssa xeellashe days

ha itani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko coranayti hissifetethan demma bolla kowaase ka7anas be bolla o7etizayssa ha itani isita be ashe daysse

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gedekku nam7u attumati hara hara may7o maydi kowaase ka izayssa xeellashe days

Tani ha'i beyaashe dizay aaze gizayssa gidikko kowaase nayti kowaase kassabessan chugan cugan gididi kaizayssanne izati sugetizayssa ha'i tani beyashe dayssa.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko maxaafa keeththan cora maxaafati issippe dizayssa xeellays.

ha7i tani upe ashe dizay aaze kizayssa kidekko oorathane yida toya dijital matoqey oskike izan xeellashe days.

Tani ha7i xeellashi dizay aaze gizayssa gitikko ayra naara mobaylin haasayizayssanne issay issara gaggizayssa xeellays.

tani ha7i beyaashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza karetha haythen wothiza miisha ha7i tani beyays

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issifetethan mobayle shuchati dizayssanne izetikka be medhon medhon dizayssa ha7i tani be ashe days

tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa hidikko issi oora giddo tamay exizayssanne lanqen qasseka xiidati dizayssa xeellashe dayssa

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi maskote lanqen diza daraphe zaranne kare baggara qasseka mithati dizayssa xeellashe days

haytani xeeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi bessan kase wodey efeme sisizateeppe dizayssa xeellashe days

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko distetinne maqo qooleti issibetethan tin7o bolla uttidi dizayssa ha7i tani xeellashe da

Tani ha'i beashe dizay aazi kisayssa gidikko issi wogga yetha yexisiza miishe uttidi dizayssa beashe dayes.

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gedekko issi wilcharey dizayssanne izikka kareth gididi ooraxidi kaseyssafe yidayssa be ashe dayss

Tani ha'i be'ashe dizay aaze diza issa gidikko issipetethan baatire shuuchati ba kartone giddo uttidi diza issa tani ha'i be'ashe days.

tani ha7i beashe dizay aaze gizayssa gidikko essi demba biitta bolla xawulay gatin kundidi dizayssa tani ha7i beays

Ha7i tani be'ashe dizay haazay geekko issi kaami doge bolla harey iqata caanedi heni bizayssa tani ha7i be ashe dayes.

Tani ha7i be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u attuma mayti gade goyishe dizayssa tani ha7i be7ashe days.

ha7itani xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe cora gidida malaliza nam7u tohade kaame oge bolla eqqidi dizayssa beyays

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cua gidida bisilete laakkiza nayti kaame oge bolna shiiqi ekqidayssa be ashe days

tani ha7i be'ashe dizay aaze gizayssa gedikko ooratha muosettiza kaame oge bolla daru makinati hemitizayssa beyays

tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi topheya korphiley kaami oge bolla bishe dizayssa ha'i be'ashe days

ha7itani xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko heedzdzu attomati issife wogga dalga keeththe giddo eqqidi dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizay aazi gizayssa fidikko kaame ogewolma kaamey iitidi dizayssa issi addezi giigissishe dizayssa tani hai beyashe days

haitani xeellashe dizayy aazey dizayssa gidikko issi keeththa lanqen kaame eqqiti dizayssanne kaamezikka mitha garsan hu7atti dizayssa xeellashe dayss

tani ha7i beyashe dizay aaze kizayssa gidikko cora asati issifetesan kaame oge bolla bishkilite laagishe hamutizayssa xeellashe days

Tani ha,i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kara bessappe yiidi haaththe giddo kolettiza qoshashati essifetethan shiiqidayssa xeellays

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi macaranne issi attumara be makinan lamba qolisana eqqidi dizayssa ha7i tani be'ashe dayss

Ha'i tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cura asati issife shiiqidi salanta laamerettizayssanne daayizayssa tani ha'i be ashe dayss.

tani a7i beaashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kami oge bolla cora kamiti henippe ha gizayssa tani a7i beays

tanni ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gedekko issi harey cora tutale tokkidi hemettizayssa ta ni ha7i be7ashe days

tanni ha7i xeellashe dizay haaze gizayssa gidekko issi geelashe tophia dere makalakeya sarawete gididayssa xeellashe dayssa

Tani ha7i xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko kaame oge bolla daro kaameti heni ha gizayssanne cora asati dizayssa xeellashe dayssa.

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kun7a mandara giddon dizaa asatanne hareta tani ha7i issifetethan izati dizayssa xeellashe dayse.

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi katama giddo oorath keesettiza wogga fooqe dizayssanne iza gaxanka qasse maburate shuboy dizayssa xeellashe days

tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi dizayssanne haasa ishe gizayssa xeellashe days

Tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati keehi lo7iza keeththe geddo itimettidinne haasayishe dizayssa xeellashe days .

tani ha7i xeellashe dizay haaze gizayssa gidhikko oorath keexettiza wogga soho giddo issi adde utti dizayssa xeellays

Tani ha'i be ashe dizay haate gizayssa gedikko issi gootha katama giddon diza keethenne iza danqenka uttida ase ha7i beashe dayss.

Taniyoi beash dizay aaze gizayssa gidikko keehi lo7iza salo garsan wokka oorath keexettiza keexey dizayssa ha'i tani beyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko guutha mandara giddon keesettiza oratha keethtthe xeellashe days

Tani ha7i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi wogga adde eqqidi issi be qofa haasayishe dizayssa tani ha7i dizana be ashe gees.

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora tamareti issi gifile gidddon baatana baattanettishe dizayssa tani hadi beyashe dayss

ha7ita xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati issife eqqidayssanne izatikka attuma gididayssa i izata ranqen qasseka mithi dizayssa xeellashe dayss

ani a7i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi dalka kifile giddon cora asati uttidi komputare xeellizayssa beyays.

tani ha7i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko issi wogga addey oyde bolla uttidi dizayssa tani ha7i xeellashe days

Ha7i tani beyashe dizay haazi kisayssa gidikkun issi astamaridayssi tamari naytta shiishshidi tamarsishe dizayssa tani ha7i beyays.

Tani ha'i xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora tamarenayti isibetethan shiiqidi uttidayssa xeellashe dayssa.

Ha'i tani xeellashe dizay aaze dizayssa gidikko keeji tamareti issifetethan timirte kaallishe tamarizayssa haitani be ashe days.

ha7itani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati oge lanqen kaame oge medhetizayssa xeelisheinne miicishe dizayssa xeellashe dayss

Ha,i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati issifetethan shiiqidi keela keellizayssa xeellashe days

tani ha'i be'ashe dizay aaze giikko ooratha oosetiza kaame ogey bookketishe dizayssa xeellashe days

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidiko kaami oge bolla tirafike taranne hara asatara issibetethan eqqidi dizayssa tani ha7i xeellashee.

tani ha7i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko issi keehippe gita gidida dalga kaame ogey fazzo bolla dizayssa xeellashe dayes

tani ha7i be ashe dizay haaze dizayssa gidikko nam7u asati kaame oge bolla hamutizayssanne iza ta lanqerakka kaame hamutishe dizayssa ha7i tani be'ashe dayss

Tani ha'i be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kaame oge bolla maqinay uttidi dizayssanne kaame ogeza keehippe lo'ethizayssa xeellashedayss

Ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi oorath mu7ettiza kaami uge bolla issi adde eqqidi haasayishe dizayssa xeellashe days.

Tani ha'i be ashe dizay aazay kizayssa gidikko keehi cora addeti issife shiiqidi shuchcha bollara hemutizayssa tani ha7i be ashe dayss

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi dalga gidida katama giddon haaththay pude xongishin tani be ashe days

Ha'i tani beyashshe dizay aaze gizayssa gidikko keehi cora kidida wogga mangiste ooththancshati issife shiiqidi be kushe mecizayssa be'ashshe dayss

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oorath miettida haaththe tubbo xeellashe ha7i dayssa

ha7i tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bonchettida wogga kawo oossa ooththanshati sifetethan eqqidi dizayssa tani ha7i beyashe days

Tani ha'i xeellashe dizay aaze kizayssa gidikko cora asata caamma issifetethan xeellashenne guutha haaththe xeellashe days.